Piroojektoonni manneen magaalaa haala qulqullina qabeessa ta'een manneen magaalaa tokko akka madaalawwaa naannoo isaatti argamuun kan piroojektii mataasaa eegee kan ijaaramu piroojektoota manneen magaalaa jedhamuun kan beekamuudha.

itoophiyaa keessatti maddi bittaa intarneetii itiyoo telee koom irraa yookiis immoo safaari koomiirraa bittanii fayyadamuuni danda'ama fakkeenyaaf maddi bittaa intarneetii sooshaal miidiyaa garagara fayyadamuudhaaf intarneetii bittanii kan itti fayyadamaniidha

Maallaqa harkaa jechuun namoonni harka isaanii irratti maallaqa harkaa qaban jechuudha. Wantoota tokko gurguruuf yookiin immoo bituudhaaf namoonni kanitti fayyadamu maallaqa harka isaaniitti baatatanii deeman innis ni fayyadamu jechuudha.

Manneen jireenyaaa jechuun namni tokko dahoo godhatee keessa jiraachuudhaaf mana tokko ni ijaarrata. Sababni isaas qilleensi tokko akka isa hin rukunneef, qorri akka isa hin rukunneef, bineensotaan akka hin nyaatamne keessa kan jiraatu manadha jechuudha.

manoo nyaataa fi manniamnaa fakkeewwan bunniifi nyaanniitti hojjetamandhayookisimootti hojjetamanii gabaa gurgurtaadhaaf oolaniidha akkasuma innis faayidaawwan garagaraa dhalanamaatif kennaa fakkee nyaafi matajwaliitiif dhalanamaani fayyadaa caarraa hojii'uu mudhaafile dhalanamaa faayidaa guddaa qabu

baankii fi daldala hojii gamtaa baankii fi jechuun bakkeewwan namoonni maallaqa isaaniitti kuufatanii bu'aa gaariitti argatanii namoota biroof illee tajaajila garagaraa kennuudha waldaan hojii gamtaa ammoo namoonni walitti gurmaa, uufha hojiiwwan garagaraa walin hojjetu

inshuuraansii jechuun namni tokko inshuuraansii gaafa seenuu wanta tokko dursee waata hagga xiqqaa hanga paarsantii xiqqaadha kaaffalee jechuudha sana booda miidhaa isa irra ga'u tokko fakkeenya konkolaataa isaa yoo cabe namni yoo harkatti miidhame isa kaffaluuf inshuuraansii fayyadama ofiisa ammoo ji'aani yookiin immoo waggaadhaa

aappii baangijechuun baankonni garagaraa namoonni aga-qaama isaaniitiin lafa fagoo deemanii dhufanii baabatan jedhanii aappiiwwan garagaraa mataa isaanii i qabaatu jer aapiin sanasi namoonni haala salphaadha maanlaqa isaanii bakka tokko irraa baasanii bakka biraa nama biraatiif dabaarsuuf illee tajaajiluta garagaraatti fayyadamuuf illee kan oluuda

Tajaajilli maallaqaa mana kiristaanaa manneen kiristaanaa keessatti wantoota hanqina qabaniif maallaqaa tajaajila maallaqa mana kiristaanaa su keessaa manama kiristaanaa saanaaf kanneen akka ijaarsa m kiristaanaa ta'uu danda'a teessawwan garagaraa ta'uu danda'a fi rakkattoota mana kiristaanaa keessa jiraataniif maallaqni ni kennama.

Gidduugala gabaa jechuun giddugala namoonni walitti dhihaachuu walitti dhufuudhaan kan gurmaa'uudhan meeshaalee tokko wal irraa bitanii burguranii itti sirna wal jijjiirraa sanii gaggeeffatanii itti jireenya sanii jijjiiru allee bakka gabaa sanaatti daldala gara garaa.

Bakkeen gurgurtaa konkolaataawwani bakkeewwan konkolaattonni bakka tokkotti gurgurtaadha keessa taawwamanii itti gurguramaniidha konkolaatan bakkeen sunati gurguraman bitiiwwan gurguddaas gatiiwwan tuqqas ta'anii dhal'inamaa achii bitatee itti konkolaachisaaf itti fayyadamaniidha.

Madda bittaa interneetii jechuun iddoowwan itti yookiin bakkiiwwan interneetiin itti bitaman jechuura fakkeenyaf mobaala keetiin itiyoo teleekoom rraa bituu kan dandeessu safaar kumirraa bituu kan dandeenyu tokko madda bittaa itiyoo teleekoom interneetii kan jedhamudha.

Dhiheessiiwwan ummataa jechuun bakkeewwan ummataa fi wantoota barbaachisoo ta'an qaabni mootummaa yookiis immoo dhaabbanni tokko gurmaahuudhaan ummataaf dhiheessan jechuudhafakkeenya nyaata aadaa garagaraa, sukkaaraa, zayta garagaraa dhiheessuudhaaf ummataaf dhiheeffamudha.

bakkeewwan gurgurtaa konkolaataawwanii jechuu bakkeewwan konkolaatonni tokko omishamanii akka dhufanii okis immoo namoon tokko itti fayyadamanii sana bori gurgurtaadhaaf hingeessanii bakkeetti gorkolan jechuudha bachu sana bakka bittaa fi gurgurtaa konkolaataawwanii jira

Boondiiwwan jechuun sirna bittaa mootummoonni ykn immoo dhaabonni gamta’anii iddoo tokkotti waliin hojjetan tokko kan bitanii jechuudha boondiiwwan sun fakkeenyaa f iitoophiyaa keessatti kannina kalagaa bayaatiif mootummaan boondiiw wanni bitaa turtii yeroo booda yooksmu waggaa dheeraadhaaf bitee itti fayyadamudha.

baankiini tajaajilota gurguddaa biyyoota hundaaf kennaa kan jiruudha innis dhallinamaa dhamaatii tokko malee karaa salphaa ta'in maallaqa isaanii osoo hin bariin baankii keessa kaawwatanii baankii sana keessaa yeroo fedhii isaanii deemanii dhalasaa waliin argatanii kan itti fayyadamaniira

Gabaa qinxaaboo, Gabaa qinxaaboo jechuun iddoo namoonni sirna bittaa fi gurgurtaa itti gaggeessee jireenya isaa ittin jijjiiree jiraatu jechuudha. Gabaa butikii yookiin butikii jechuun immoo iddoo uffanni gurguddaan itti yookiin kan qulqullina olaanaa qaban itti gurguramanidha.

Gabaa yookiin daldala qinxaaboo jechuun, bakka namoonni sirna bittaa fi gurgurtaa itti gaggeessan jechuudha. Dubartoonni tokko tokko hojiiwwan daldala qinxaaboo garaa garaa irratti hundaa'uun, dandeettii isaaniitti fayyadamanii hojii mataa isaanii uumuun maatii isaanii ittiin jiraachisaa jiru.

Giddu gala gabaa jechuun bakkeewwan gabaa tokkoon namoonni tokko sirna bittaa fi gurgurtaa taasisan jechuudha. Giddu galli gabaa kun faayidaawwan gurguddaa dhala namaatiif kenna. Dhalli namaa waan hin qabne bituu fi gurguruuf kan carraa hojii dhala namaaf uumudha.

Hooteelota jechuun manneen ijaaramanii namoonni achi keessatti nyaataa fi dhugaatiiwwan gara garaa itti gurguranii maddagaliitiif itti fayyadamadha namoonni kaanes immoo namoonni yerootti hojjetatanii nyaachuun i danda'amneef tokkotti hoteela sana seenanii yookiin isuma bashaannanaaf illee nyaata gaarii tokko madaalaa waan ta'e tokkodha.

giddugala gabaa jechuun bakkeewwan gabaanitti wal jijjiirraa meeshaalee fi maallaqaa gaggeessan yookiis immoo bakkeetti bittaa fi gugurtaa gaggeessaniidha giddugalli gabaa kun gontoota garagara namoonni mana isaaniiti fiduun gabaasan ggeessaniiti guguranii maallaqati jiirataniidha

tajaajila maallaqa mana kiristaanaa tokko keessatti maallaqnii tokko tajaajilleenni kennu jechuudha mana kiristaanaa sana utubee jiraachisuuf yookis immoo dal'aansaa yoo jigee ijaaruuf mannisaa yoo jigee ijaaruuni namoota rakkatanii manamantaa keessatti galan nyaata soora talaachuuf rakkattuu tajaajiluudhaaf

Madda kaaffaltii dijitaalawaa jechuun bakkeewwan kaaffaltiin dijitaalaawaa haala haaraawaa ta'e yookiis amma yaawaa ta'ee tokkon geggeeffamuu jechuudha. Fakkeenya fi bakkeewwan maddi kaaffaltii dijitaalaawaatti geggeeffamu dha.

Boomdii jechuun karaa seera qabeessa ta'e tokkoon mootummaan kan bitu yookiis immoo seera qabeessa ta'ee boondii sana yeroo dheeraadhaaf kan bituu fi dhala mataa isaa danda'e wajjin kan kaffaluu danda'u, haala seera qabeessa tokkoon yeroo dheeraaadhaaf kan fayyaduudha.

Biiroon daldala alaa fakkeenyaaf namoonni biiroo daldalaa biyyoota alaa keessatti dhaabbata kaawwatanii achitti biiroowwan daldalaa achitti hundeessan jechuun biyyoota alaa fakkeenyaaf Itoophiyaan ala kan ta'e kanniin akka Sudaan, Eertiraa keessatti hundeessanii akka daldalaaf itti fayyadamanidha.

dunkaanota aannan gurguran jechuun bakkeewwan namoonni annan gurgura yookis annan daldala alani iratti bubbaanii jiraatan dunkaanota garagaraa hojjetanii bakka sana baa''inaan aannan kan hojjeta aniitti gurguramu jechuudha bakkinyaafinnis faayidaawwan garagaraattiif oolaa madda galiitiifni oolaa nyaataaf illeen

Madda Kaffaltii digiitaalawaa: Maddi kaffaltii digiitaalawaa yeroo ammaa kana biyyoota guddatan keessatti kaffaltii wantoota bittaa fi gurgurtaa karaa digiitaalawaa ta'een gaggeeffamuudha. Fakkeenyaaf karaa teelee birrii fi karaa baankota garaagaraa raawwatamuu danda'a.

Qabeenya lafaa jechuun akkuma beekamuu lafti kan mootummaati jedhama akka Itoophiyaatti jechuudha manneen jireenya ammoo mannee namoonni dhuupaa isaaniitti abbaa qabeenyumaa isaanii qabaatanii mana ijaarratanii keessa jiraataniidha.

boondiiwwan jechuun waliigaltee seeraa namni tokko maallaqa fudhate tokko haala ittiin kaffalu yookiis imoo waliigaltee yeroo dheeraa keessa karaa seeraa waa ta'een mootumaan tokko yookn dhaabbanni tokko maallaqa fudhate tokko ittiin kaffalu boondie

Gurgurtaa meeshaalee manaa jechuun namoonni tokko tokko meeshaalee namoonni mana keessatiitti fayyadaman ogumaa isaaniitiin hojjechuudhan gabaadhaaf dhi'eessanii meeshaalee sana gurguratan jechuudha innis maddagaliitifni oolaa jireenya dhala namaa jijjiiruudhaaf iyyummaa keessa baasuudhaaf kan fayyadu.